yanniweelo rosootiinannihu mayi gariho hiittooinayikkiro yanniweelo rosi woy barra ronsikkinni wole looso loosinannihonse hashsha yalla ronsanniha yanniweelo rosootiine su'minanniha ikkanno yaatti

xagichoho yaa mayyaatine ikkiro xagichoho yaa bisubierkkiro woy fayyimmate agarooshshi hooga ikkiro fayyimma ba'inohura ange woy egemmine gantanniha xagichoho yinanniyaati

taraawanno 0y mayyaate trawanno 0 yiikkonneeti yiiniha ikkiro traawanno bbi lawishshah ganshu echwi koronunna babbaxxinori woleno konne lawannori mittu manchinni ko'oi mancho toraawanno yaate

isipoorte teamadooshshe hiitto asine magarinni maxxinanni ayini ekkiro isipoorte teemadooshshe teyono ga ano loosate bizu millimmo assinanni mereereho agurrikkinni hoode hoode loonsannita isipoorte temadooshshi yetiin

hositalw fyimmote minihospitaale woy fayyimmote mini yinannihu manchu xi so leeltusiha ikkiro amare maramma lexxissosi fulannowa hospitaale wefayyimmote mini yinanniha ikkanno yaati

baxxiio inbaxxitino rosiminna yaa hiiittoote baxxitino rosi minnaati hinanniwi lawishaola'no mayikkeno mangitteeta ikkite nokkiwa badhino rosiminnaati hinanniwa baatooshshe baaxxine ronsanniwaati'yati

maxaaffate mini maa assinanni maxaaffate mini maa loonsanni yiniha ikkiro maxaaffate mine rosaanoe e maxaaffa adhite nabbabbanni mini looso loossanno wae maxaaffate mineeti yine su'minanni woy borreessinono

batto ooi'rnn d ce e galtnnore baatto loosi'ranna saada ce e galtannore yinanniri baatto loosidhe baattotewiinni muro afidhanni saada ce'annori kayinni saadatewiinni ado buuro afidhannore saada ce'anno

xchxagicho yaa mayyaate xagicho yaa xiwa mino manchi age woy egemme gatanno xagicho xagichu yaa baadillichi xagichonna akimete mini xagichootinannihu lamu darih no konne xagichono huurrara egemminanni yaati

buqqeete fayyimmo yaa mayyaatiniha ikkiro mittu manchi buqqe fayyo uyinaahu rose egenno afi'renna umosi biife biifisi're ha'rannoha buqqeete fayyimmaatini hindanniha ikkanna buqqeete fayyimmo ya mannimmate keenanchimmaatiwaati

traawanno bb yinannihu hiikkonniitiyini akkiro trawanno bbi gansho ikke ganchu foolunni mittuwiinni wolowa hige sa annowa ikke woleno konne lawannori taraawanno xibbuwa noyaati

inkot fyimmohinkote fayyimmoya mayyaati hinkote fayyimmo ya hinko agadhinanni doogo ikkitanna hinko magarinni agadhinanni yinaekkiro hayeshshi'ne bibisi'ne bobbanno gede agadhinanniha hinkote fayyimmaati hinanni

layinki dirimi rosooti yilanniho hunsekkifilenni hananfe 1o 2 kifile geeshsha ronsanni rosi mine layinki dirimirosimine inanniha ikkanna layinki dirimirosi mini umi dirimirosinni baxxannoho y

womaashsha abbitannommorooti inanniti maatinea ikkiro muro kaasi'neenna kaasi'noonni moro iilliteenna iillitinota hirre womaashsha abbinanni doogo womaashsha abbitannommorooro

qaaqqullu akimeetiinanniri qaaqulla calla akkantannohanna qaaqullu akime mine jajjabbu martannokkiwa qaaquullu akime ine su'minanniha ikkanna qaaqquullu akime woletewiinni lowo geeshsha woy jawabbadoo shinoonsa yato

qarqaru keeraanchimma mayira gadhinanni yiiniha ikkiro qarqaru keeraanchimma agadha hongiro xibbu afi'ranno woy fayyimma honganni daafo qarqaru keeraanchimma seekkine aga'nara dandiinannihu fayyimmate owaante uyitanno hedo adhineeti yaate

fayyimmate loosaasineeti yinanniri fayyimmate mini calla loossannore ikkite fayyimmate agarooshshi agartanni fayyimmate mini loosi gobbaanni wole looso loosara didandiitanno yaati

fayyimmate uduunne yaa mayyaate fayyimmate uduunneetinanniri fayyimma agarranni marammarranninna xagga uyinanni xibbu maatiro bande anfanniha fayyimmate uduunneetinnnia ikkanna isino fayyimmate minella hee'ro

fayyimmate loosaasineeti yiinanniri fayyimma nookki mannira woy disso leeltino manna akkante ursite harissannorinna marammartannore fayyimmate loosaasineeti yine su'minanniyaatti

ogimmate roso yaa mayyaate labishshu gedere la'numma ikkiro ogimmate loosooti yinanneeri kaameela loossannori silke balaassha'uro loosannori ogimmate roso rosse fulxinori ikkitanna kuri ogimmate rosooti yinanniar

hedeweelcho dano agarooshshe hedeweelchu daanno agarhooshshe magarinni haga'inanniiniha ikkeho hedeweelchu daanno agarohooshshe layi'ne kawa ka'a layi'ne kaameelaancho fullanni wete kaameelu bayinuma dayinokkihu layi'ne fullanniy

fayyimate loosaasitinni yineemmori fayyimmate mine loossannore ikkite fayyima gartannorenna marammarte dibbu noo manna akkante hursitannore fayyimate loosaasineeti yine su'minanninsayaate

korrente beenkanni sino mereershkorrente beenkanni sinu mereer shaatiinannihu korrente mincese ikkiteenna sinu sinunkunni waalchoo eessinanni beenkanniwa korrente sinu beenkanni yine hendanniyaate

buqqeette fayyimma, buqqeete fayyimma yaa mayyaate? buqqeete fayyimmaati yinannirichi maati yinanniha ikkiro buqqee woy dhibannokkinna xisitannokkiha ikkiro buqqeete fayyimma noosi yine hendanni yaate.

yanniweelo roso yaa hiitto yanniweelo rosootinanniho lawishshaho barra ronsikkinni barra woler loosi'nannihonse hashshi ha'we yanniweelo rosootinanniha ikkanna baatoshe baaxxine ronsanniho yaati

ilmshilammete barra borreessinanni merirsh yaamma yaatinu mayikkiro mittu manchi ilamiono barra ilamino yannanna agana diro baalanta borreessinanniha ilammete barra borreessinanni mereershitinnni